Na farko dai yanda ake samar da shinkafa. Bayan ka yanke ta, ka tare ta wuri guda, za ka samo tanfol ɗinka sai ka baza shi a gefen shinkafan da ka tare, bayanan nan sai ka samo durom wanda za ka yi amfani da shi wajan bugewa ka saka shi a tsakiyan tanfol ɗin da ka shinfiɗa, sai ka na ɗebowa wannan shinkafan kana bubbuga ta a kan wannan durom shinkafan tana fatsewa tana zuba a ƙasa kana ɗebowa kana bugawa a kan wannan durom tana zuba ƙasa. Bayanan ka gama sai ka ainihin samo sanda, akwai wacce ba ta fita daga cikin ganyan ba sai ka tare ta wuri guda ka daddake ta da sandanan shikenan ka ɗaibe yayin ka zubar. Sannan ka tare shinkafanka ka ɗure ta a buhu ka ɗure ta ka ɗinke shikenan.